Tenne misile aana la'neemmohu bununna sagalete mine ikkanna konne bununna sagalete mini giddoonni babbaxitino owaante horo afira dandiineemmo konne bununna sagalete mini giddoonni heedhanno horo danchu garinni afi'neemmo daafira lowo geeshshaa baxoommo

Tenne misile aana le'neemmohu muro ikkitanna murote giddono mango amaddannonke muro laaltanni noota ikkitanna tenne muro afi'neemmo baseno addinta haanja muro leeltannowanna lattannowa ikkinnota lae lowo geeshsha hagiidhoomma.

Misilete aana la'neemmohu muuziiqu uudunnichi giddonni mitikkiha ikkanna kuni muuziiqu uudunnichino lowo geeshsha daganke ammanote baserano ikkito babbaxitino basera daganke qarrantukki huuro maccishshate ka'lannohura addinta baxisinoe.

Tene misile aana la'neemmohu hodhishsha ikkanna kunino jajjabbanna kaameella ikkanna isino babbaxitino horo aanonke ikkollanan daganke aana babbaxitino gawajo iillishanoha lawe dadilisanoe.

Tenne misile aana la'neemmohu hayyonna bude ikkanna konne hayyonna budu uduunnichi mereerono qottote qansanni cu"ubba ikkitanna babbaxxitino horo aannonkericho ikkino daafii lowo geeshsha baxissannota ikkitinota xawisate baxeemma.

Tene misile aanna la'neemohu debuubi televizhinete xaawi odoo dagankera shiqqishanni nootanna odoo shiqqqishanni noori addinta lowo geesha danchu garinni loosse waanca afidhinota leellishano misile ikkase kaeewohunni lowo geeya naadoma.

Tini misile leellishshsannonkehu minneenna gallanni mine ikkanna qooxxeessisira babbaxxtino biifado haanja muro leeltannoha ikkanna konne minneenna gallanni mini giddoonni addi addi horo afi'neemmohura lowo geeshsha baxoomma.

Tenne misile aana leeltannohu buna agganni noo mannoota ikkitanna tenne buna anganni basera looso loosi'ne hiikko garinni lopha dandiinanniro leellishshanni noonke misile ikkasenni umonke loosunni hiikko garinni soorrira dandiineemmoro afissinoe misile ikkasenni hagiidhoomma.

tenne misile aana la'neemmohu bununna sagalete mine ikkanna addi addi biifishsha horonsi'ne biifinsoonni gari lowonta tashshi assannoha ikkinota leellishshanonke misile ikkasini kaeehunni addinta lowo geeshsha baxoomma .

Misilete aana la'neemmohu hodhishshaanna ikkanna kunino kameelaaho yine woshshinanniho isino danasi addinata xuama ikkinotanna biifado ikinota leellishshanno misile ikkitinohura lowo geeshsha baxoomma.

tenne misile aana la'neemmohu hayyona bude ikkanna konne hayyotenna budu garinni manna xiwaminoha rerete yinannirichinni worre dunke hakimete minira massinanni hee'noonni gara leellishshanonke misile ikkasenni naadoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu maxaafa ikkanna, konne maxaafanno hornyubba yitaawo uminni boorreessame qixaawinoha ikkasinni babbaxxitino hedo giddosi amadinota daga nabbabe horonsira dandiitannoha ikkino daafira baxoomma.

tenne misile aana la'neemmohu odoo uyiitannnni noo televizhiinete xaawa ikkinota leellishshannonketa ikkitanna tenne misilera ana hijaarroonni hijaari aana fulte loossanni noo wedelli miteekkite ubbe umonsa ga'nitannokki gede dadilleemma.

Tenne misile aana la'neemmohu giwirinnunni afi'neemmo muro ikkitanna, hakkuri giddono umita ikkitinoti weesete. Tini weese babbaxxitino horo uyitannonketa ikkitino daafira giddosenni waasa adhineemmotanna hattono bu'lu fulannota ikkitino daafira lowo geeshsha baxissannoe muro ikkitinota xawiseemmara baxeemma.

Tenne misile aana la'neemmohu hanafame gumulaminnokki ijaara ikkanna kuni ijaara kuyi ka'a gumulamanno yannara babbaxxituno horo aatenni daganke woyi maatenke lowo geeshsha xaqqamannoha ikkino daafira addinta hagiirraame ikkoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu daddalo dadda'linanni base ikkitanna konne daddalo dadda'linanni basera noorichi addi addiricho ikkanna konne owaante afi'neemmo base afirankenni lowo geeshsha hagiirraama ikkinoomo.

Tenne misile aana la'neemmoti ko'attete ikkitanna tini ko'atteno Seennu wodhanno ko'atte ikkitanna addinta loosamasi gari biifannohabba baxisannoha ikkinota xawissanno misileeti. Ikkollan giddo giddora hige einosi gari giwisinnoeta xawisammara baxeemma.

Tenne misile aana minneenna gallanni mineeti. Konni mini qooxeessira kansoonni haanja muro baxissannota ikkitinnota leellishshannonke. Isono huxxunni seekkine biifinse huxxinoonniha ikkinota leellishshanno misile ikkinohura naadoomma.

Tenne misile aana la'neemmoti sagale ikkitanna tini sagaleno budu sagaleti. tenne sagale su'mi sherko buurunni yine woshshinanniho bu'lunni sherkinanni sherkooti. Tenne sagale shiqinshoonni garinna woroonni uduunnichi addintayi biifado ikkasinni naadoomma.

Tenne misile aana la'neemmoti sagale ikkitanna, tini sagaleno coommaddo ikkitanna woy saanbursaho yine woshshinannite shinqinshoonni gari sagale shiqishate horonsi'nonni uduunnichi lowo geeshsha biifado ikkasi lae naadoomma.

Tene misile aana la'neemmohu owaante afidhanni noo daga ikkitanna tenne owaante uyiitanni noo mannooti lowo geya baxisanno garinninna hagiirsiisanno garinni uyiitanni noota leellishshanno misile ikkasenni hagiirraame ikkoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu teravel turizimete yinannita ikkitanna tenne basera nooti haanja muro lowo geeshsha baxissannote. konne mine minnoonni garino addinta lowo geeshsha baxisannoha ikkino daafira lowo geeshsha naadoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu daganna maate ikkitanna tini daganna maate ammanonsa harunsaano garinni magano maga'nitanni noota leellishshannonkete ikkollana tenne daga mereero mereerinsayi dhiwame uwannohu heeranno yitanno waajja noo"e.

Tenne misile aana leellannohu kalaqonna qooxeessa ikkanna, konne kalaqinna qooxeessira noo ishini tungannikki basera tugame nooha ikkanna addinta illete la"ate giwisinoha ikkasi lae lowo geeshsha dadilloomma.

Tenne misile aana la'neemmohu murotenna laalote afi'neemmota muuzete yine woshinannita ikkitanna tini muuzeno babbaxxitino horora horoonsi'neemmo inteemmo hattono vitaminimmate kaa'litannotanna ikkitanna lowonta biifado ikkasenni baxoomma

Tenne misile aana la'neemmohu biifishsha ikkanna konne biifishshano babbaxxitinno addi addi budu uduunnichinni biifinsenna seesiinse worroonnita ikkasenni kaewohunni illete la''ate biifado ikkitinohura lowo geeshsha naadoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu daganna matete budunna hayyonsa gara ikkanna sidaamu daga miteenni jajjabbaannu gamba yite qeexaa'litanni noo gara dana leellishshanno misile ikkitinohura lowo geeshsha nadoomma.

Tini misile leelishanohu dagana maate ikkittanna dagatenna maatete mereero gamboshu heeriro lowo heeshsha biiffinohanna baxisoha ikkanna tene la"ani addittani naadoomma".

tenne misile aana la'neemmohu sidaamu dagoomi qoqowi mootimma yaannoha ikkanna giddosino shaafeeta amaddino misile noota leellishanno misile ikkasinni addinta lowo geeshsha biifado ikkinohura lowo garinni naadoomma.

Misilete aana leellannohu hodishshaanna ikkanna kunino jawa kameelaati isino doogote aana haranno woyiite mannaho gawajjo iillishamno woy iillishara dandaanno yaanno korinni ka"eyoohunni lowo dadillino maciishshantanno"e.

tenne misile aana la'neemmohu odoo afi'nanni xaawa iikkanna isino affinni yinanni televiyineete xaawaati, kuni odoo shiqishanno xaawi hee'raasinni daga odoo afi'dhannohura lowo geeshshsa hagiiraame ikkoomma.

Tenne misile la'neemmohu roso rose gudewo wedellichi timirtete ministerichi anganni afansha adhanni noota leellishshanno misile ikkase lae lowo geeshsha rosaanchunni gumaamo ikkinohura hagiidhoomma.

Tenne misile aana la'nanni hee'noommohu dubbu saada widira hige gaamamannoha xo"ichoho yine woshshinanniha ikkanna lowo geeshsha wajishannohanna addinta masisannoha ikkino daafira lowo geeshsha waajjoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu kalaqonna qooxxessa ikkanna kuni qooxxeessino haanja muronni doosame lowo geeshsha baxise illete la'ate biifado ikkinohura addinta lowo geeshsha baxisinoeta laoomma.

Tenne misile aana la'nanni hee'noommohu looso loosi'nanni base ikkitanna mannu babbaxino garinni looso loosire woxe woy womaashsha afira dandaannota leellishshannonke misile ikkasenni mannu loosunni umosi jawaachisha hasiisannota leellishshanno misile ikkasenni baxoomma

Tene misile aana la'neemmohu biifisha ikkanna, kuni biifishino lowo geeshsha ilete la"ate baxisanoho, kone biifisha mininke giddoni uduunenke wodhineemmo basera lowo geeshsha biifano garini wodhinanniha ikkasinni addintanni naadoomma".

Tenne misile aana la'neemmohu muziiqu uduunnicho ikkanna muziiqu uduunnichi giddono mayiikiro foonete yine woshshinnanni uduunnichooti isino huuronke fushshate kaa'lannonkeha ikkinnohura lowo geeshsha baxisannohanna biifinoha ikkino daafo nadoomma.

Tene misile aanna la'nneemo dagatena maattete gambooshe ikkana tene misile aanna la'nneemo dagana maate owaante affinanni basera owaante afidhani noota leelishano misileti tene misile aanna owaante garuni adhitani noohura naadooma

Tenne misile aana la'neemmohu umu danancho biifisiranni noo wedellichanna biifisanni noosiha ikkanna konne umu danancho biifisanni noo gari addinta lowo geeshsha baxissannoha ikkinohura lowo geeshsha naadoomma.

tenne misile aana la'neemmohu hayyonna bude ikkanna misilete aana noohu sidaaminke daga horonsidhanno uduunnicho babbaxino garinni leellishshanno misile ikkitanna budinke uduunnicho afi'neemmo base ikkitinohura lowontanni hagiidhoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu hodhishsha ikkanna hakkuri giddono umikkita ikkitinoti baajaajete, tini baajaajeno manna kawiinni kaira danchu garinni massitannotanna qoltannota ikkitinnohura lowo geeshsha baxissinoe.

Tenne misile aana la'neemmo muro lowo geeshsha addinta biifadote. Tenne murono doogote kaanse fushshinoonnita ikkitinohura doogote arrishsho batidhinno yannara caaleho ikkatenna hattono seesaho horoonsira dandiinannita ikkitinohura lowo geeshsha baxoomma.

tennne misile aana la'nanni hee'noommohu loosu aana noo hijaara ikkanna kuni hijaarino biifadu garinni loosamanni nooho ikkolana kayiinni konni hijaari loosi mereero babbaxitino siwiilla heedhe loossanni noo mannoota murtannonsa woyi gawajitannonsa yee dadilloomma.

Tini misilete anna la'neemmohu muro ikkitanna tini muro addi addi noro uuyitanno gede tenne muro giddoonni saada saga'litannota leellishshannonke misieeti tini, tini murono illete la'ate baxissannota ikkitinohura baxoomma.

Tenne misile aana leeltanni nooti hayyotenna budu uduunnicho ikkitanna konni uduunnichira mereerono zambiille ikko babbaxitino misilete worroonnirichi leellannoha ikkanna assine loonse biifinsoonninna seesiinsoonni gari lowo geeshsha baxisinoe.

Tenne misile aana la'neemmohu bununna sagalete mine ikkanna konne bununna sagalete mini qooxeessi lowo geeshsha biifado ikkinota leellishshannonke misileeti. Addinta tenne misilenni lowo geeshsha hagiidhaame ikkoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu afantino gashshaano mereerinni ammanote harisaancho ikkinoha ikkanna tenne amma'note basera noo daganna maate ikkite ofolte Maganu qaale macciishshitanni noo gari addinta lowo geeshsha baxisinoe.

tenne misile aana la'neemmohu giwirinnunni afi'neemmohu muro ikkitanna tini murono qunqumado shaana yine woshshinannita ikkitinota leellishshannonke misileeti konne qunqumado shaanano qaamattimmate horonsirate horo afi'neemmoha ikkinohura lowo geeshsha baxoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu daganna maate ikkitanna tini dagano uddiransanna seesansa gara hiikko garinni biiffe leeltaaro leellishshanni noonke misile ikkitinohura lowo geeshsha baxoomma.

tenne misile aana leellannohu biifishsha ikkanna kunino minenkeno ikko babbaxitino basera qixxaawo heedhanonke wote hee'noommo base hiikko garinni biifisi'neemmorona hiittoo uduunnichinni biifisi'neemmoro leellishannonke uduunnicho ikkinonkehura lowo geeshsha naadoomma.

Tenne misile aana la'neemohu bununna sagalete mine ikkana konni bununa sagalete mini gidooni addi addi owaanite afira danidiinemota leelishannoke misilet konne sagaletenna bunu mine minoon gari dagate owaanite uyinanni garii lowo geesha baxisannoha ikkinohura addinita baxooma

tenne misile aana la'neemmohu dubbu saada widira hige gaamamannohu ikkanna su'masino geedimoho yine woshshinaniho tenne misile aana noohu addinta buudisi lowo geeshsha waajjishannoha ikke leellanno daafira waajjoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu odoo aanni noo mancho ikkanna essi bii sii yinanni televixhiine xaawi widoonni qole dagankeranna maatenkera odoo shiqinshanni nooha ikkasi leellishshannonke misileeti. Tenne odoo afirankennino hagiirraamma ikkinoommo.

Tenne misile aana la'neemmohu hodhishshaanna ikkanna kuni hodhishshaannino lowonta biifanno kaameelaati. Konni kaameelinni babbaxxitinno basenni babbaxxitino base hara dandiineemmo. Konne kaameela lowo garinni biifado ikkasi laoommahura naadoomma.

tenne misile aana la'neemmori adawu agaraano dagatenna maatete mereero bunanna sagale agganni nootanna dagatanna maatete ledo ofolte odoo uyiitanna adhitanni noot leellishshanno misileeti tenne misilennino lowo geeshsha hagiirraame ikkoomma.

Misilete aana leeltannoti muro ikkitanna, tinino lophitanni woy iillitanni baattote muro ikkitinota leellishshannote, illete la"ate biifiannota ikkitinotanna lophituro konni ka" a lowo hoto uytannonketa daafira lowo geeshsha baxissinoe.

tenne misile aana la'neemmohu baattote ofollanna xagge ikkitanna baatto ilaalaamenna xeichaame ikkite noo gara leellishshanno misileeti tenne baattote ofollanna xagge la'neemmo wote aanase afantanno haanja muro biiffe leeltanoti leeltanno misile ikkitinohura lowonta naadooma.

Tenne misile aana la'neemmohu hayyona bude ikkanna hayyotena budu uduunnichi mereero siwiilu mixashsho yine woshshinannite, babbaxitino horo uuyitannonketa ikkitinohura lowo geeshsha baxoommatanna naadoommata xawisammara baxeema.

Tenne misile aana la'neemmohu poletika harissanno poletiku gashshaano mereerinni umiha ikkinoha kalaa desta ledamoha ikkanna isino rosaano hiikko garinni roso harunsitanni nooro la"anni noo gara lowo geeshsha naadoomma.

tenne misile aana la'neemmohu boohaaranni mereersha ikkanna konne boohaarranni meereeshi qooxeessira nooti haanja muro lowo geeshsha baxissannota ikkitinota buuxoomma konne boohaarranni mereershi giddoonni minoonni minino danchu garinni minoonniha ikkinohura naadoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu ammano ikkitanna ammanote basera e'e moo wedelli ammanote martino dagara garunni magano magansiissanni noota leellishshanni noonke misile ikkasenni kaiwohunni addinta lowo geeshsha baxoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu muronna laalo ikkitanna murotenna laalote giddo qaarate yine woshshinannita ikkase Leellishshanno. Tini qaareno lowonta baxissannota ikkitinohura addi addi horo uyitannonkehuara lowo geeshsha baxoomma.

tenne misile aana la'neemmohu roso ronsanni mini giddoonni noo mine ikkanna konne roso ronsanni yannara biifado basera ofolline garunni roso harunsa dandiineemmo garinni assine minnoonni mine ikkasinni baxoomma.

tene misile aana la'neemmoti muro ikitanna lowonta baxissannotanna haanja muro ikkitinnota leellishshannonke misileeti, tenne misile biifadonna seesallite ikkitinohura addinta lowo geeshsha naadoomma.

tenne misile aana la'neemmohu hodhishaanna ikkanna hodhishshaanu giddono mini kaameela ikkinota leellishshanno misileeti lowo geeshsha biifadonna baxisannoha ikkinota leellishshanno misile ikkasenni addintanni naadoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu hijaara ikkanna kuni hijaarino goofe woyi gumulaminnohanna horo aanni nooha ikkadi leellishshanno misileeti. Konni hijaari giddoonni qooxeessisira noohu la'nanni hee'noonni haanja muro lowo geeshsha biifado ikkitinohura addinta naadoomma.

Tenne misile aana leellannohu muuziiqu uduunni giddo umiho. Isino gitaarete yine woshshinanniho. Kuni babbaxxitinno horo aannonke muuziiqu uduunnicho ikkanna addinta biifenna seese leellannoha ikkasinni kaiwohunni naadoomma.

Tene misile aanna la'nneemohu mini saada widira hige gaamanntanota saa yine woshineemota ikkitana tene saa gidooni babbaxitino horro affira danidiinemorichi fulannose, lawishaho adona buuro lawinohu tene saani affineemo horoni lowo geesha hagiidhoomo

Tenne misile aana la'neemohu giwirinnuni afi'neemo muro ikkitanna tenne muro giddono baaqulaho yinanniha ikkinota leelishannonike misileeti kuni baaqulino addi addi horo aannonikeho illete la"ate biifinoha ikkinohura lowo geesha biifannoha ikkasi lae hagiidhooma

tenne misile aana la'neemmohu hayyonna bude ikkanna misilete aana leeltannoti hufichote iseno seennu umo fixxirate horonsiranno huficho ikkitanna seennu umonsa seesiisirate horo afiranna gede assitanno huficho ikkitinohura lowo geeshsha baxomma.

Misilete aana la'neemmoti beetto addinta seessenna biiffe noota leellishshannonke misileeti. Iseno umu dananchose lowo geeshsha biifaa garinni loosidhe noota leellishshannonke misile ikkasenni addinta lowo geeshsha naadoomma.

tenne misile aana la'neemmohu daganna maate ikkitanna daganna maate mitteenni gamba yite no gara leellishshann noonke misile ikkasenninna xaadonsa gari hagiirsiisannohanna ikkinota leellishshanno misile ikkasenni lowo geeshsha baxoomma .

Tenne misile aana la'neemohu bununna sagalete mine ikkana tenne bununna sagalete mini gidooni noo biifishaho horonisi'nooni miro hattono ofollate qixeesinooni wonibare addinitanni baxissanota ikkitinonihira lowo geesha naadooma

Tenne misile aana la'neemmohu daganna maate ikkitanna tini daganna maate mitteenni gamba yite hadhanni noo gari ikkite qaaffanni noo qaafonsanna leeltannoti haanja muro lowo geeshsha biifado ikkitinohura addinta baxissinoe.

tenne misile aana la'neemmohu biifishsha ikkanna mininke giddoonni babbaxino garinni wodhatenni woyi suxxatenni biifinseemmo gara kultannonke misile ikkitinohura lowo geeshsha baxissinoe.

Tenne misile aana la'neemmohu babbaxxitino hedo amaddino maxaafa ikkanna konne maxaafano adhine horoonsira dandiinammoranna horo afi'neemmo gariyi assine biifinse qixxeessinoonniha ikkinnohura lowo geeshsha baxisinoe.

Tenne misile aana la'nani he'noomot qoate ikkitana tini qoateno seenu wodhanota ikkitana danase addinita biifanotanna baxissanota ikkitewota leelishanonike misile ikkitinohura lowo geesha naadooma

Tenne misile aana la'neemmohu muro ikkitanna, murote mereerono weese shaana woleno kuri lawinori nooha ikkanna tenne muro iillituro horoonisira dandiineemmota itatenna qaamattimmate horoonsi'neemmo muro ikkitinohura lowo geeshsha baxoomma.

Misilete aana leellannohu minneenna gallanni mine ikkanna konni mini giddoonnino babbaxxitinnoti addi addi maate heedhanno base ikkitanna konne mine minnoonni garinna qoxeessisira nooti haanja muro lowo geeshsha baxissinoe.

tenne misile aana la'neemmohu muziiqu uduunnichi giddo umiha ikkanna isino diraamete yine woshshinanniho tenne diraamete yinanniha horonsi'neemmo woyite farso ikkito muziiqu addinta biiffino garinni biifanna farsira dandiinee'mmo gede assannonke uduunnicho ikkinohura baxoomma.

Tenne misile aana la'neemmohu mini uduunnicho ikkanna isino kursete yine woshshinanniho kunino lowo geeshsha biifaadu garinni qixxaawe daayiinoha ikkasinni addinta lowo geeshsha naadoommasita xawisammara baxeema.

Tenne misile aana la'nanni hee'noommohu rosaano ikkitanna kuri rosaanono addintanni baxisannonna biifanno garinni rosonsa harunsitanni noota leellishshannonke misileeti. Tenne rosaano xa xaadonsanna gambooshshensano lae lowo geeshsha hagiirraame ikkoomma.

tenne misile aana la'neemmohu owaanta afi'nanni base ikkitanna tenne owaante uyiitanni noo mannooti lowo geeshsha dagankera danchu garinni owaante uyiitanni noo gara lae addinta lowo geeshsha hagiidhoomma.